Omuntu ayimiridde ku jjinja. Ejjinja lino liwanvu era liri mu mazzi, ejjinja lino liri mu kkala enzirugavu era ag'amazzi tulaba nga gali mu kkala eya bbululu ne kkala enjeru naye ng'omuntu ono ayimiridde waggulu eri ku jjinja era ng'alinga ayina ky'asaba mu mikono gye.

Ebimuli ebirabika obulungi bwe bityo okuzaama birina langi erabise obulungi ennyo ddala langi eno eya bbululu sso nga ate waliwo ne langi eya kiragala birabise bulungi mwana wattu era waliwo n'enjuki nga bw'ogiraba awo mu kafaananyi era nga njuki eri emu naye ntonotono era nga bw'omanyi nti enjuki zaagala nnyo ebimuli kale bwe bityo byonna birabise bulungi.

Lino ssinzizo era lirabika bulungi mu kifo mwe liri. Lyetooloddwa emiti egiri mu langi eya kiragala era nga lirabika bulungi. Ne mu nzimba baalizimba bulungi era baaliwundira ddala bulungi.

Ekifaananyi kino kiraga akatale era nga tulaba waliwo abantu ab'enjawulo. Naye nga wano tulaba waliwo omusajja n'omukazi. Omusajja ayambadde ebbulawuzi ya langi emmyufu n'empale ya langi yaayo nzirugavu. Wabula w'ali waliwo enva endiirwa z'akutteko zonna nga ziri mu langi eya kiragala. Ne mu maaso wali waliwo engeri y'emmere ey'amatooke amawagule, nago nga gali mu langi ya kiragala.

Akasolo nga kali mu muddo oba tugambe nti kali ku ttale, era ng'omuddo muwanvuyirivu nga bwe tugulaba. Akasolo kali nga mwekali nako kabulidde mu muddo omwo. Kayina kkala ez'enjawulo era nga n'omuddo guno guyina langi ez'enjawulo.

Ebinyonyi nga bitambula mu muddo. Ebinyonyi bino biri bibiri wabula omuddo guno guyina langi, langi yaagwo ya kiragala. Mulimukko n'obusooloobyemukko, omuddo ogumu nga guyiseemu guliko engeri y'obumulimuli.

ŋŋaali ng'ali ku ttale ayimirizzaako okugulu kumu, okulala nga kuli wansi. ŋŋaali ono alabika bulungi era nga mu ndabika ye ayina ayina kkala oba langi ez'enjawulo eziri mu biwaawaatiro bye.

Enjuki ennyingi zonna ziri wamu, zeetuumye wamu, ziri mu kifo kimu, era nga bwe zirabika bwe zityo mu kkala yaazo ne mu bungi bwazo. Nnyingi nno ddala. Naye era zeetuumye wamu ate era ziri wamu.

Omubumbi ali mu kubumba, waliwo ebikozesebwa mu kubumba naye ng'alinga abumba ensuwa. Engalo ze ze zikutte ku kintu ky'abumba, ziriko ebitositosi eby'omuntu abumba; musajja muddugavu mu ndabika ye era ng'atudde, naye ng'omulimu gw'akola alabika ng'agwekakasa.

Ekiwuka nga kiri ku buti bw'obumuli, naye nga kiri mu langi eya kyenvu era ng'obuti buno buli mu langi nabwo eya kyenvu ne mu langi eya kiragala.

Abaana bato babiri bali mu ttaka wansi bazannya. Omu ayambadde olugoye lwa kakobe omulala ayambadde olugoye lwa bbululu. Eri waliyo omuntu ayimiridde era waliyo n'obuyumba bwa ttaka era busereke.

Langi eya kiragala emaamidde ekifo kino. Lulinga olusozi ate ebiriko bulinganga obukomera, biringanga ebirime naye byonna mu kulaba kwange okw'amaaso biri mu kkala ya kiragala era biri ku lusozi nga bw'olaba mu kifaananyi kyaffe.

Oluguudo olw'enjawulo nga lulaga amakubo ag'enjawulo era ng'ezimu enkuubo zigenda butereevu, endala nga zeewetamu naye nga mu luguudo luno lulimu emmotoka eziyitamu ez'enjawulo.

Emmotoka ennyingi ez'olukale nga ziri wamu zonna era nga we ziri waliwo abantu, ng'emmotoka zino mulimu abantu abakutte ebintu, waliwo n'abeetegeka okulinnya sso nga zipaakinze nnyingi ddala nga bwe tuziraba.

Ekifo kino, ekifaananyi kino kiraga nti kano katale era nga mulimu abantu ab'enjawulo. Waliwo ne ne manvuuli eziri mu bika eby'enjawulo oba mu langi ey'enjawulo omuli abantu mwe batudde mu kifo kino nga bali ku mirimu egy'enjawulo.

Waggulu wano mu kifaananyi kino waliwo olusozi so nga wansi eno waliwo engeri y'amaato agali wansi. Tulaba ng'amaato gano galabika nga gali wansi ku lukalu naye nga waliwo n'engeri y'omusenyu era ng'amaato gano gonna gali mu langi emu so nga n'ekimu ne n'ekizimbe we zi we gali kiri mu langi emu.

Obudde nga buzibye era nga n'amazzi langi yaago ekyuse, era nga ku mazzi gano kuliko emmeeri eri mu kusaabala era nga mu yo, erabika bulungi nga n'amataala gaayo gonna gaaka.

Abantu ab'enjawulo. Naye nga mu kulaba okwangu tulaba nga kuliko bantu ba langi za njawulo. Kuliko omweru, n'omuddugavu. Era nga bali mu musiri ogulaga nti musiri gwa nnaanansi naye nga bayimiridde nga balina kye baliko oba kye beetegereza.

Kino ekibatu oba engalo ezifunyiddwa ziraga nti azifunyizza musa muntu wa langi nzirugavu era ng'afunyizza engalo ze zonna era nga tulaba ngalo.

Ekifo kino kirabika bubi ddala. Kijjuddemu kasasiro, waliwo n'ennyumba ezaamenyekamenyeka oba ziyite ezaayonooneka. Kijjuddemu kasasiro era kirabikira ddala obucaafu nga mu ndaba yaffe bwe tulaba.

Mu kifaananyi kino tulaba abantu abali mu kuzannya omuzannyo gwe bayita omweso era nga mu guno mulimu empiki ze bataddemu ez'enjawulo eziri mu langi enzirugavu sso nga n'abantu bano buli omu atudde sayidi ne sayidi bagenda mmaaso n'okuzannya omuzannyo.

Zino nno ze bayita ensolo entulege. Zirina amabala ag'enjawulo mu ndabika yaago, ku mibiri zaago. Ensolo zino tu... ziri ssatu mu ndaba yaffe ennyangu era nga ziyimiridde zonna nga bw'olaba. Emabega waazo eri eriyo obuti obutonotono naye nga nabwo buli mu langi ya kiragala. Ensolo zino ziyina amabala ga mirundu ebiri mu ndabika yaago, nga bw'olaba.

Mu kifaananyi kino, abakyala bambadde engoye zaabwe kw'ossa n'abaami. Era bambaliddeko n'amataawo agali mu langi eya bbululu. Wabula waliwo omukyala akutte ekibbo akutte ekibbo waliwo alina ekibbo ku mutwe kirimu ebibala, amenvu, akutte ne gonja mu mukono gwe. Waliwo n'akutte ebyokunywa nga bali mu kubitunda nga bayimiridde n'omusajja omulala sso nga ne mu maaso wali waliwo ebimotoka bino ebinene.

Oluguudo lulabika nga lwereere era nga mu mu lwo temuli kintu na kimu kirimu. Luli mu langi eyeefanaanyiriza ey'ekitaka era nga mu mabbali g'oluguudo luno waliyo, mu mabbali g'oluguudo luno waliyo obutiitiriri obutonotono naye nga buli mu langi eya kiragala.

Obudde bulabika okuba nga bwali bugenderera era nga buzibye. Abantu babiri bayimiridde mu maaso wali eri naye nga waliwo engeri y'amazzi nga tulabawo langi eya erangi eya enzirugavunzirugavu ate nga ne langi eya kyenvuyenvu erabika okuba nga yaliwo mu kaseera ako ng'enjuba ekubye mu mazzi eringa egolooba.

Omusana oba tugiyite enjuba eri mu kuggweerayo ng'obudde buli mu kuziba era nga langi ez'enjawulo zitandise okwakirira wano ku mazzi era nga zirabika bulungi olw'ensonga nti enjuba eri mu kugolooba.

Akatebe akatuulibwako kali mu langi eya... enzirugavu ne langi eyakiragala waliwo ne swiki oba mugiyite ssoketi y'amasannyalaze sso nga we biri ku kisenge ekisenge kyawo kiri mu langi eya kitaka.

Ekiwuka nga kiri ku kimuli ekimuli kino kirina kyeya kyeyanjuluzza bulungi era nga kiyina langi enjeru obumuli buno obw'ebbali bwonna bw'aku bwa langi njeru so ng'ate wano eki ekiwuka we kiri waliwo langi erabise obulungi nga langi ya kyenvu kale ng'ekiwuka kino kiri ku kimuli kiri.